Ekizimbe kino kya myaliiriro mingi, kiriko akatimba aka kiragala, kiriko n'omulongooti, o gwa bya mpuliziganya. Waliwo n'obuyumba obukadde bulina amabaati amakadde, emirongooti giriwo ebiri.

Enjuki eri ku kimuli wakati w'ekimuli ekyo langi yaawo ya kyenvu. Ebbali w'ekimuli kya kakobe eri mu kujju funa ebigisobozesa okkola omubisi omulungi abantu abantu gwe banaanuuna.

Ezzike nga litudde mmasekkati g'ekibira nga litadde omukono ku mimwa gyalyo nga lyetooloddwa langi eya kiragala.

Abaana ab'obuwala bava ku luzzi, basitudde ebidomola ebya kyenvu omuli amazzi agatuyamba okozesebwa ewaka, mu maaso waliwo akutte eggaali nga naye ataddeko ebidomola ebya kyenvu nga bava ku luzzi.

Omusajja ng'atudde asibye essaawa enzirugavu, ayambadde essaati ey'ebikuubo, ali ku mmeeza. Ebbali waliwo essimu. Waliwo n'ebyu n'ekyuma ekikozesebwa emirimu.

Omusajja atema nnyama, mu maaso ge waliwo azze oggula ennyama, ate ku mukono ogwa ddyo, ku mukono gwe omulala ogwe minzaani waliwo langi eya kyenvu.

Omusajja omusazi w'emiti mu kibira ayina machine agiwummuzza ku muti gw'amaze ossala tali mu ssaati awummuddemu.

Ebintu ebikolebwa n'engalo ebiwu ebiwunde obulungi, okuliko ebisero, okuliko enkoofiira ey'Obuyisiramu.

Abasajja babiri ku lyato. Abamu bakuba enkasi bagende, kuliko ayambadde olugoye olwa bbulaaka era ng'ayimiridde.

Omukyala ono ali mu ggaali ya mukka. Musawo, ayambadde engoye ez'abasawo eziri mu langi eya kiragala ne jjaketi. Akutte eggiraasi ey'ebyokunywa.

Ente ziri bazirundira, zirina amabala amaddugavu n'ameeru, em eri waliyo emiti, ziri mu kulya muddo.